Rumbwana dzinofanira kugara dzechifundiswawo kunyora mazina adzo uyefuti dzinofanira kufundiswa fti kutamba nevamwe zvakanaka pasina kutakana.

Rumbwana dzinofanirwa kufundiswawo dzichiri vadodori kuti dzikwanise kukura dzichigonawo kunyora pamwe nekuerenga uyewo futi utoziyawo zvintu zvakanaka nezvakashata muupenyu.

Rumbwana dzinoendawo kuchikora kunofunda kunyora mazina awo uye futi kuti dzikwanisewo kufunda kutamba neamweni zvakanaka vasingatakani.

Chikora chinofundwa ngerumbwana, kuti dzikwanise kukona kuerenga, pamwe nekunyora mazina avo, uye futi kuti vaziye kuremekedza vanthu vakuru muntharaunda dzavanogara.

Zvikora zvinofundwa ngerumbwana apo zvechifindira kuerenga uye futi kunyora mazina adzo pamwe nekuremekedza antu akuru muntaraunda dzavanogara.

Zvikora zvinodzidzwa ngerumbwana dzinenge dzechifundira kunyora mazina adzo, uye futhi kuti dzikwanisewo kuerenga pamwe nekuziya kuremekedza antu akuru.

Zvikora zvinofundwa ngerumbwana kuti dzikwanise kugona kunyora mazita awo, uye futi dzikwanise kuremekedze vanhu vakuru, pamwe nekugonawo kunyora mazina avo.

Zvikora zvinodzidza rumbwana pazvinenge zvichidzidza kunyora kana kuerenga pamwe nekuremekedzawo antu akuru muntaraunda madzinenge dzichigara.

Muzvikora zvinoendwa ngerumbwana, zvinofundira kunonyora mazina avo uye futi kuti vaziyewo kuerenga pamwe nekuremekedza vantu vakuru vemudunhu mavanenge vechigara.

Zvikora zvinofundwa nerumbwana apo pavanenge vachifundira kunyora mazina awo uye futi kuremekedza vantu vakuru pamwe nekukona kuerenga zvinenge zvakanyorwa pashi.

Zvikora zvinofundwa ngerungwana kuti dzikwanise kunyora mazina avo uye futi kuti dzikwanise kuverenga pamwe nekudzidza kuremekedza vakuru.

Muzvikora zvinofundwa ngerumbwana dzinenge dzisati dzabva zera idzo padzinenge dzichifundiswa kunyora mazino avo pamwe nekukwanisa kuerengawo chingezi kuti vakurewo vakangwarira.

Rumbwana dzinoendawo kuchikora kunofundira kunonyora mazina awo kuerenga pamwe nekugonawo kubhuya neantu akuru mukati menharaunda dzawanenge vachigara.

Rumbwana dzichangibva pamukaka dzinoenda kuzvikora kuti dzinofundawo kunyora pamwe nekuerenga uye kuti vakwanisewo kuziya zvintu zvakanaka pamwe nezvakashata.

Zvikora zvinofundwa ngerumbwana apo dzinenge dzichifundira kunyora mazita adzo uye futhi kuerenga pamwe nekuremekedzawo akuru vaanenge vachigara nawo mundaraunda dzavanenge vachigara.

Zvikora zvinodzidziswa rumbwana kuti dzikwanise kugona kunyora pamwe nekuerenga uye kuti vaziye kuremekedza vantu vakuru muntaraunda.

Rumbwana dzinoenda kuchikora kunofunda kunyora mabiso avo uye futi kuti vagone kuverenga pamwe nekuziye kuremekedza asharuka

Kora zvinofundwa ngerumbwana apo zvinenge zvechifundira kunyora mazina azvo uye futi kuerenga pamwe nekuremekedzawo vantu vakuru vaanenge vachigara navo muntaraunta dzawo.

Zvikora zvinofundwa ngerumbawana apo zviinenge zvechifundira kuerenga ,kunyora mazina avo uye futi kuremekedza anhu akuru avanenge vachigara navo mudunhu raanenge achigara.

Zvikora zvinofundwa ngerumbwana apo zvichifundira kunyora mazina azvo uye futi kufundira kuerenga pamwe nekuremekedza antu akuru muntaraunda.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nemajaya anamai kana anababa apa vanenge vachifundira kuta mushando dzakasiyana-siyana idzo dzinoita kuti nyika yedu ikwanise kuenderera mberi zvakanaka.

Vakomana nevasikana kunyangwe madhodha, vanoenda kuzvikora, vachinofundiswa kuita mishando dzakasiyana-siyana, idzo dzinoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi zvakanaka.

Ndombi majaya nevantu vakuru vanosisa kuenda kuno kuzvikora kunofundira kuita mabasa akasiyana siyana ayo anoita kuti nyika ienderere mberi.

Vakomana nevasikana vanoendavo kuzvikora kunofundira kubhuya chingezi, uye futi kufundira mishando dzakasiyana-siyana, idzo dzinobatsiridza kuti nyika yedu iyende mberi.

Muzvikora zvinofundwe ngevasikana ngevakomana, madhodha nanamai, apo vanenge veyifundira kuzoitawo mushando yakasiyana siyana . Iyo inosimudzira nyika yedu kuti iyenderere mberi.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana vachifundirawo mabasa emaoko anosanganisira kutsetsa nekuveza uye futi tsika nemagariro uye kuremekedzawo vantu vakuru wetinenge tichisangana navo munharaunda yetinogara.

Chikora chinofundwa ngevakomana nevasikana uye madhodha naanamai apo vanenge vachifundira kuita mishando dzakasiyana-siyana idzo dzinoita kuti nyika yedu ikwanise kuenderera mberi.

Vakomana nevasikana vanenge vachiendawo kuzvikora izvi kunofundira mabasa emaoko kuti vakwanisewo kuzoriritirawo mhuri dzawo mune ramangwana.

Zvikora zvinodzidzwa ngendombi nemajaha kana madhodha. Avo vanenge vava kufundira kuzoita mushando unoita kuti nyika yedu ienderere mberi.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana ne vasikana madhodha kana madzimai makuru vachifundira kuitawo mushando dzakasiyana siyana idzodzinoita kuti nyika yedu ihambire mberi zvakanaka

Zvikora zvinofundwa ngevakomana, ndombi nemajaya avo vanenge vabva zera vachifundira mabasa enyara akasiyana siyana kuti vakwanise kusimudzira nyika ino.

Ezvikora zvino ticha vakomana ne vasikana majaya ne mhandara kunyangwe antu akura kuti vakwanise kuitawo mabasa aka siyana siyana ayo anoita kuti nyika yedu ihambire mberi.

Zvikora zvinofundwa ngemajaya nevasikana vanenge vachiri kutemwa dzinobude ngazi, apo vanenge vachifundirawo mabasa emaoko angangodai ari emagetsi kana kuvaka mbatso nezvimweniwo zvinoita kuti upenyu hwawo huen....

Zvikora zvinofundisa rumbwana kuti vakwanise kubhuyawo chingezi pamwe nekufundirawo mabasa eyara anosanganisira kuvaka, kungava kweimba chaiko uye futi kuti vazive tsika nemagarire edu echivanhu.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana vachiri kuchekwa dzinobuda ropa apo vanenge vachifundira kureketawo chingezi uye pamwe pacho kudzidza tsika nemagariro edu echivanhu.

Zvikora zvinofundisa vakomana nevasikana avo vachiri kuchekwa dzinobude ngazi, kuti vange vechiziyawo tsika nemagariro echianhu uye futi vachifundiswawo mabasa emaoko akaita sekutsetsa pamwe nekuaka.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana vachiri kuchekwa dzinobude ropa, vanenge vachifundira kureketawo chingezi uye kuremekedzawo vandu vakuru vatenge tichigara nawo munharaunda uye kufundirawo kuitawo mabasa emaoko.

Chikora chinofundisa vakomana nevasikana vachiri kutemwa dzinobude ngazi kuti vagonewo kuita mabasa enyara uye futi kuti vaziye kuchengetedza tsika nemagariro awo munharaunda.

Muchikora munofundwa nerumbwana idzo dzinenge dzichatemwa nyora dzinobuda ngazi kuti vakwanise kuziya tasvika nemagariro uye futi vakwanise kureketa nechiyungu pamwe nekufundira mushando yakasiyana siyana ingangodai nekuaka nezvimwewo.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana vachiri kuchekwa dzinobuda ngazi apo vanenge vachifundira kugarisana nevamwe zvakanaka muntaraunda uye kufundirawo mabasa akasiyana siyana akaita sekuaka nekutsetsa.

Zvikora izvo zvinonofundwa ngevakomana nevasikana avo vachiri kuchekwa dzinobude ngazi apo vanengewo vachitichiwawo tsika nemagariro edu pamwe pacho vachifundiswa mabasa emaoko anosanganisira kutsetsa nekugadzirawo motokari .

Zvikora zvinofundwa ngevakomana ngevasikana vachiri kuchekwa dzinobuda ropa. Apo vanenge vachifundiswavo tsika nemagariro edu echivantu, uye pamwe pacho vanenge vachitofundiswavo kubhuya chingezi, uye kuitavo zvimabasa zvemaoko.

Zvikora zvinofundwa ngendombi nemajaya vanenge vachiri kuchekwa dzinobuda ngazi apo vanenge vachifundirawao tsika nemagariro edu uye kuremekedza vantu vakuru pamwe nekufundira zvimabasa zvingangodayi zviri zvekuaka nekutsetsa nezvimweniwo zvakasiyana siyana.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana vachiri kuchekwa dzinobude ngazi apo vanenge vachifundirawo kureketa chingezi uye kufundirawo kuvaka kana kutetsa pamwe nekuremekedzawo vantu vakuru vatinenge tichigara nawo muntaraunda medu.

Muzvikora zvinofundwa ngevana vasati vabva zera vachifundiswa tsika nemagariro edu . Uye vachifundiswazve kuita huntu hwakanaka muntaraunda nekuitawo zvimabasa zvemaoko kuti vakwanise kuwana raramo yakanaka muupenyu hwawo.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana avo vachirikuchekwa dzinobude ngazi. Kuti vakwanisevo kubhuya chingezi, uye futi kuti vakwanise kuita mabasa akasiyana-siyana muntaunda. Anosanganisira kutsetsa kana kuvaka mhatso.

Zvikora zvinofundwa nevasikana nevakomana vachiri kutemwa dzinobuda ngazi apoo vanenge vachifunda kugarisanawo nevamwe zvakanaka mudunhu uye futhi pamwe vanenge vachitofundiswawo mabasa emaoko akaita sekuwaka kana kutsetsa zvinhu zvakanaka uye zvakasiyana siyana.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana vachiri kutemwa dzinobuda ngazi kuti vagone kubhuyawo chingezi uye futi kuti vaziye mamwe mabasa emaoko akaita sekutsetsa pamwe nekuake mhatso.

Vakomana nevasikana vanoendawo kuchikora kunofunda tsika nemagariro edu uye futi kuti vaziyewo kuita zvimushando zvakaita sekuveza pamwe nekuaka mbatso kana kukanika motokari.

Zvikora zvinofundwa ngeakomana ngevasikana avo vachiri kuchekwa dzinobude ngazi kuti vakwanise kuerenga uye futi kuti vakwanise kubhuya chingezi pamwe nekuzoitawo zvimushando zvemaoki zvinosanganisira kuaka nekutsetsa.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana vanenge vachiri kuchekwa dzinobuda ropa apo vanenge vachifundirawo tsika nemagarire edu emuntaraunda kuti vakwanise vadzidzewo kuti, kuaka pamwe nekutsetsa kuti vakwanise muzobatsirikana mune ramangwana ravo.

Zvikora zvinofundwa nevakomana nevasikana apo vanenge vachifundira kubhuya chingezi uye kuzoitawo mishando dzakasiyana siyana dzino sanganisira kutsetsa kuveza kana kunama.

Chikora chinofundisa majaya nemhandara apo vachiri kuchekwa dzinobude ngazi kuti vagonewo kuziya kuti zvipo zvavo zviripari.

Zvikora zvinofundwa ngevakomana nevasikana vane vachiri inochekwa dzinobuda ropa apo vanenge vachifundira kuita mabasa akasiyana-siyana uye vanenge vachifundawo tsika nemagariro edu echivantu.

Chikora zvinofundwa ngendombi nemajaya vabva zera vachifundira mushando wakasiyana-siyana wavanenge vachida kuti vazoita mu kurarama kwavo.

Zvikora zvinofundwa ngendombi madhodha nemajaya abva zera apo vanenge vechifundira kuita mushando dzakasiyana siyana idzo dzinoita kuti nyika yedu ihambire mberi zvakanaka.

Zvikora zvinodzidzwa ngendombi nemajaya uye nemadhodha vachifundira mishando yakasiyana-siyana iyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuenderera mberi.

Chikora chinofundwa ngendombi nemajaja nemadhodha, apo vanenge vova kufundira kuita mishando idzodzinoita kuti nyika yedu ienderere mberi.

Ndombi majaya nemadhodha vanoenda kuzvikora izvi kunofundira mishando yakasiyana siyana uyo unobatsiridzawo kuti nyika yedu ikwaisa kuenderera ....

Zvikora zvinofundwa nentombi nemajaha nemadoda apo vanenge vachifundira kuita mishando dzakasiyana siyana idzo dzinobetsera kuti nyika yedu iyenderere mberi.

Zvikora zvinofundwa ngendombi nemajaha nemadhodha avo vanenge Vavokufundira mushando Kuti nyika yedu ikwanise kuenderera mberi paupfumi.

Ndombi nemajaha vanenge vabva zera vanoendawo kundofundira mishando yakasiyana siyana kuzvikora zvevantu vakuru kuti vakwanise kuti nyika yedu iende mberi.

Chikora chinofundwa ngendombi nemajaya kana madhodha vachifundira kuita mushando wakasiyana siyana kudai mukurarama kwavo.

Zvikora zvinofundwa ngendombi, nemajaya nemadhodha vachifundira mishando dzakasiyana-siyana idzo dzinobatsirawo kusimudzira nyika yedu kuti inge ichienderera mberi.

Majaha nentombi pamwe nevantu , ana mai kana ana baba vanenge vakura vanoendawo kuzvikora izvi vachinofunda kuti vaite mishando yakasiyana siyana uyo unoita kuti nyika yedu iyende mberi.

Chikora chinodzidza vantu vakuru ntombi nemajaya apo vanenge vachifundira kuita mishando wakasiyana siyana uyo unoita kuti nyika yedu ikwanise kuhambira mberi.

Zvikora zvinofundwa ngeanhu akuru, ndombi nemhandara ,kunyangwe nemadhodha ,achifundira mabasa akasiyana-siyana, awo anoita kuti nyika yedu ienderere mberi.

Pa zvikora zvino fundwa nge antu vano sanganisira ndombi majaya ne madhodha vachi fundira mushando waka siyana siyana uyo unoita kuti nyika yedu ikwanise kuzo endererawo mberi.

Zvikora zvevantu vakuru chinofundwa ngendombi, nemajaya nemadhodha kuti vakwaise kuita mushando waka siyana siyana unoita kuti nyika yedu ikwanise kuenderera mberi.

Ndombi majaya nemadhodha vanoenda kuzvikora zvevantu vakuru vachinofundira kuita mushando wakasiyana-siyana uyo unoita kuti nyika yedu ienderere mberi.

Chikora chinofundwa ngevantu vakuru arumbwana nendombi apo pavanenge vavakufundira kuita mabasa emaoko uye futi mabasa anoita kuti nyika yedu ihambire mberi.

Zvikora zvinofundwa ngeantu akuru apo vanenge vachifundira kuita mushando dzakasiyana-siyana idzo dzinoita kuti nyika yedu ikwanise kuenderera mberi.

Zvikora zvinofundwa ngemajaya nemhandara kana madhodha avo vanenge vachifundira kuita mushando wakasiyana-siyana uyo inoita kuti nyika yedu ikwanise kuenderera mberi.

Zvikora zvinofundwa ngentombi nemajaha kana anababa pavanenge vachifundira kuita mishando dzakasiyana siyana uye dzinoitawo kuti nyika yedu akwanise kuramba ichihambira mberi zvakanaka.

Chikora cheantu akuru icho chinodzidzisa antu kuti vakwanise kukona kuita mabasa akasiyana siyana uye mabasa anoita kuti nyika yedu ihambire mberi.

Chikora chinofundwa ngendombi nemajaya vanenge vabva zera vachifundira mushando wavanenge vachida kuzoita mukupona kwavo nemukugara kwavo vachida kuti nyika iende mberi.